Abantwana abasezingeni eliphansi kuqakathekile ukubana bahle baqalise ukufundiswa ngendlela ezehlukeneyo zokuziphatha, bahlangane labanye abantwana ukwenzele ukuthi masebesiya ezikolo bebesebelolwazi oluncinyane.

Kuqakathekile ukubana kutholakale indawo lapho abantwana abancane abathola khona ulwazi bengakangeni ezikolweni okufundwa khona bagcinwe bafundiswe ngendlela yokuziphatha ngayo besesebancani.

Kuqakathekile ukubana abantwana abafunda ezikolweni zemfundo ephansi bafundiswe ngemidlalo etshiyeneyo emphakathini, njalo kuqakathekile ukubana bathole imfundo esezingeni eliphezulu.

Kuqakathekila kakhulu ukuba imitshina yamagetsi lemithi engamelanga ibanjwe ngabantwana kubekwe endaweni eziphephileyo ukuze abantwana besikolo bavikeleke.

Imfundo iqakathekile kakhulu ngoba iyafundisa abantwana izinto ezihlukeneyo bayafunda ukubhala lokubala ukukwenzela ukubana bangahlupheki ezintweni ezinengi emphakathini

Abantwana besikolo ezingeni eliphansi kuqakathekile ukuba bathole labo isikhatshana esincane lapho abathola ukuhlangana labanye abantwana bazane kangcono. Lokhu kuyabancedisa ukuba bakhulume ngezinto abazifunayo abazifundileyo.

Kuqakathekile ukuba abantwana abasezifundweni eziphansi bafundiswe ngemisebenzi yezandla, bafundiswe ngemisebenzi efana lokulima ezingadini ukuze labo bekhule belolwazi.

Kuqakathekile ukubana abantwana abancane baqale ezikolweni ezemfundo ephansi ukufundiswa ngezinto ezitshiyeneyo okumele bazenze empilweni bakhethe izinto abafisa ukuzenza ma sebekhulile.

Ezikolo zemfundo ephansi, abantwana kumele bafundiswe ngamazwe abo njalo bafundiswe ngokuhlanzeka kwesikolo. Kumele bafundiswe ngezinto ezitshiyeneyo njalo nge technology ukuba isebenza njani.

Abantwana bemfundo ephansi kuqakathekile ukubana bathole impahla ezifaneleyo zokugqoka ma behamba esikolweni. Njalo kuqakathekile ukubana bafundiswe ngokuhlanzeka kwabo.

ezikolweni zemfundo ephansi kumele kunanzeleleke ukuba imithi esetshenziswa uku cleaner imithi engafanelanga inathwe kumele ifakwe endaweni eziphephileyo ezingeke zabonwa kumbe zafikelwa ngabantwana

Kuqakathekile ukubana emphakathini kuwakhiwe izikolo zemfundo ephansi zibe zinengi emphakathini ukwenzela ukubana abantwana bathole imfundo ngesikhathi esifaneleyo. Kungabi khona abantwana abangatholiyo imfundo.

kuqakathekile ukubana ezikolweni zemfundo ephansi abantwana bahle bafundiswe ngokuhlanzeka basesebancane bafundiswe ngendlela ezitshiyeneyo zokugciuna amanzi ehlanzekile njalo bafundiswe ngezinto ezihlukehlukeneyo

Ezikolo kuqakathekile ukubana abantwana bafunde njalo bathole isikhathi sabo sokubana badlale, bathole ukuphumuza igqondo ukwenzela ukubana benelise ukucabanga kahle.

Imfundo iqakathekile kakhulu ngoba iyancedisa abantwana ukubana bazi ukubhala, ukubala lokwenza izinto ezihlukehlukeneyo, kumele kuwakhiwe izikolo ezinengi emphakathini ukwenzela ukubana abantwana bangashoti imfundo abayidingayo.

Ezikolweni zemfundo ephansi abantwana kumele bafundiswe ngokuhlanzeka kanye lokuzinakekela kwabo .Kumele njalo bafundiswe ukuthi bancedisane kuzo zonke indlela abangancedisana ngazo .

Abantwana besikolo abasezingeni eliphansi, kuqakathekile ukuba bayakhelwe indawo zokufundela ezinengi njalo bathole izinto zokufundela okumele bazisebenzise ezeneleyo ukuze bathole imfundiso yabo kuhle.

Umfundo ephansi iqakathekile kakhulu ngoba iyathuthukisa abantwana besesebancane njalo iyabafundisa ngezinto ezitshiyeneyo lokubana basiphathe kanjani ekuphileni kwabo.

Abantwana besikolo abezingeni eliphansi kuqakathekile ukubana bathole izitulo ezinhle ezokuhlalela nxa befunda njalo bathole izinto zokufundela ezihlambulikileyo.

Ezikolo zemfundo ephansi kumele kuqiniselwe ukuba abantwana bathola izamuzi esihlambulukileyo njalo bathola amanzi ahlambulukileyo kuze bavikeleke emkhuhlaneni.

Abantwana besikolo kuqakathekile ukuthi ezikolo zemfundo yaphansi kutholakale amanzi lendawo zokukhela amanzi ezihlambulukileyo .Njalo lezambuzi ezihlanzekileyo ngaso sonke iskhathi .

Kuqakathekile ukubana abantwana bengafunda babhale imihloliso. Imisebenzi yabo ibekwe emidulwini ikakhulu eyabantu abapasileyo ukwenzela ukuba bagqugquzele labo abayabe bengayenelisanga labo bafise ulupasa.

Ezikolweni kuqakathekile ukubana kutholakale izinto zokusebenzisa eziyeneleyo kutholakale izitulo zabantwana indawo zokubhalela indawo zokufundela ezeneleyo

Ezikolweni zemfundo ephezulu kuqakathekile ukuba abantwana bafundiswe imisebenzi etshiyeneyo eyezandla efana lokwakha, lokubaza izitulo kanye lokubaza insimbi.

Kuqakathekile ukubana abantwana bahlangane bebodwa ezikolo emakilasini babeke imbono yabo ngezifundo njalo bafundisane ngezinto ezehlukeneyo abazidingayo ezikolo.

Ezikolo zemfundo ephezulu kuqakathekile ukuba abantwana bafundiswe langemisebenzi yezandla ukwenzela ukuba bancediseke njalo bazi izinto abangahlangana lazo kusasa empilweni.

Ezikolo zemfundo ephezulu kuqakathekile ukuba abantwana bafundiswe betshengiswa izinto abazazenza empilweni. Isibonelo yikuthi nxa umuntu efundela ukulungisa izimota kumele ahle afunde etshengiswa elungisa imota

Abantwana ezikolweni zemfundo ephezulu sebefundiswa langezipanela langokupheka langokuthunga ukwenzela ukuba phambilini bengadubeki nxa sebephambili empilweni.

Abantwana asebefunda imfundo zezinga eliphezulu kumele bafundiswe ngemisebenzi etshiyeneyo yezandla bakwazi ukubana bafuna ukwenzani ukuze bangadubeki phambilini.

Ezikolo zemfundo ephezulu abantwana bayafundiswa ngemisebenzi yezandla lemisebenzi abazayenza ngaphambilini ukwenzela ukuba bamgathi befika ngaphambili bafike sebedideka ingqondo.

Umntwana lomntwana ulelungelo lokuba akhethe into afuna ukubayiyo empilweni yakhe. Yingakho kuqakathekile ukuba abantwana bafundiswe izinto abafuna ukuzenza nxa sebephambili ngempilo zabo.

Ezikolo zemfundo ephezulu kuqakathekile ukuba abantwana bafundiswe ngemsebenzi etshiyetshineyo bafundiswe ngezinto ezingabanceda kusasa empilweni, njalo kuqakathekile ukuba bathole izinto ezingabancedisa ukuba baphutshise impilo yabo.

Emfundweni eziphezulu kumele abantwana befundiswe imisebenzi etshiyeneyo eyezandla ebancedisa ukuba bazenzele izinto zabo lanxa sebekhulile bebodwa

Abantwana ezikolo kumele bathole izinto ezikwanileyo ukuze bathole imfundo yabo ngedlela elisezingeni eliphezulu. Kumele bathole izithulo ezilungileyo ukuze banelise ukufunda kahle.

Abantwana besikolo abasezingeni eliphezulu kumele bafundiswe ngendlela abamele baziphathe ngayo emphakathini njalo bafundiswe indlela zokugqoka lokubana kumele bakhethe njani izinto abafisa ukuba yizo emphakathini.

Abantwana nxa befunda ezikolo kuqakathekilé ukubana bathole isikhathi sokuba labo baphumuze ingqondo bacabange katsha .Bahlangane labanye abantwana ukwenzela ukuba bazane kangcono.

Kuqakathekile ukuba ezikolo kwenziwe imikhanhaso ehlukeyo encedisa ukufundisa abantwana ngezinto ezitshiyeneyo emphakathini ngendlela yokuziphatha ngayo ephakathini.

Ezikolo zemfundo ephezulu kuqakathekile ukubana abantwana bathole izindawo zokufundela ezihlanzekileyo befundiswe njalo ukuthi bamele bagcine indawo zabo zihlambulukile.

Izikolo ziqakathekile kakhulu, ngoba ziyafundisa abantwana ngezinto ezehlukeneyo. Lendlela zokuziphatha ngazo ezikolweni. Kabafundi kuphela ukubala lokubhala, kodwa bayafunda indlela zokuzigcina ngazo.

Emphakathini kumele kwakhiwe izikolo ezinengi ukuze wonke umntwana enelise ukuthola izifundiso zakhe endaweni eseduze.

Ezikolo abantwana kumele bafunde lokudlala imidlalo etshiyeneyo, leyi midlalo iyabancedisa ukubana bazane kangcono njalo iyabancedisa ukubana laba abangakwaziyo ekubhaleni bathole okunye okungabancedisa empilweni

Ezikolweni zemfundo ephezulu kuqakathekile ukubana kutholakale imitshina eyiyo encedisa abantwana ukufunda ngoba iyayenza imfundo yabo ibelula njalo iyabenza bafunde ngesikhathi.

Ezikolweni kuqakathekile ukuthi abantwana bagqokiswe ngendlela efaneleyo bafundiswe ukuhlanzeka imizimba yabo njalo kuqakathekile ukubana abantwana bangafundi ngokwamabhuku kuphela kodwa bafunde ngokwemidlalo etshiyeneyo.

Abantwana bezifundo eziphezulu kumele bahle bafundiswe ngemisebenzi etshiyeneyo ukwenzela ukuba labo benelise ukukhetha ukubana bafuna imisebenzi yiphi nxa sebekhulile.

Imfundo iqakathekile kakhulu emphakathini yingakho wonke umntwana elelungelo lokuthola imfundo esezingeni eliphezulu. Kuqakathekile ukuba abantwana bafundiswe ukubala lokubhala.

Abantwana ezikolo kuqakathekile ukuba bafundiswe ngendlela yokuziphatha ngayo lendlela yokugqoka, lendlela okufanele bazithwale ngayo emphakathini

Abantwana besikolo kuqakathekile ukubana bagqoke impahla ezifaneleyo. Njalo kuqakathekile ukubana bathole ababalisi abeneleyo ukwenzela ukubana bathole imfundo ngeskhathi esifaneleyo.

Izikolo kumele zihlale zihlambulukile kumele njalo abantwana bafundiswe indlela zokugcina izikolo zabo zisesimeni esilungileyo.

Abantwana abafunda ezingeni eliphezulu kuqakathekile ukubana kutholakale izinto ezicwephetshileyo ezibancedisa ukubana imfundo yabo ibelula njalo ichaze.

Imfundo yezinga eliphezulu iqalatheke kakhulu ngoba iyafundisa abantu ngemisebenzi etshiyeneyo njalo iyabenza bathole ulwazi lokusebenza emankampanini amakhulu atshiyeneyo ngesikhathi esifaneleyo.

Ezikolo kumele kutholakale indawo lapho abantwana abathola khona isikhathi sokuba bazibalele bodwa bazwisise lokhu abakufundileyo .Njalo bathole ingwalo zokubala bengazange batshelwa ngumuntu .

Ezikolo zezinga eliphezulu kuqakathekile ukubana abantwana bafundiswe ukugcina izikolo zabo zihlanzekile, kungela ngcekeza ukwenzela ukubana bavikeleke emikhuhlaneni etshiyeneyo.

Ezikolo zemfundo ephezulu kuyenzeka ukuthi kutholakale indawo lapho abantwana besikolo abahlala khona .Indawo lezi ziqalathekile ziya ncedisa abantwana abayabe behlala endaweni ezikhatshana .

Enfundweni esezingeni ephezulu kuqakathekile ukubana kutholakale indawo lapha abantwana besikolo abazafundela khona bathole futhi lendawo zokuhlala ikakhulu laba abantwana abahlala ezindaweni ezikhatshana lesikolo.

Kuqakathekile ukubana abantwana abasemfundweni ephezulu bafunde ngezinto ezihlukehlukeneyo ezingabancedisa phambilini empilweni yabo bahle bafunde lemisebenzi etshiyeneyo abafisa ukuyenza.

Ezikolweni zemfundo ephezulu kuqakathekile ukubana abantwana bathole imitshina etshiyeneyo ebancedisa ukubana bayenze umsebenzi wesikolo ngendlela efaneleyo, ngesikhathi esifaneleyo

Ezikolweni zemfundo ephezulu kuqakathekile ukuba abantwana bafundiswe ngokugcina kahle imithi izinto zabo abazisebenzisa ukwenza izifundo zabo ezisezingeni eliphezulu.

Abantwana besikolo kuqakathekile ukubana bathole izingwalo ezifaneleyo ukuze bathole imfundo yabo ngendlela efaneleyo. Njalo kuqakathekile ukubana bangasweli izinto eziyizo ezibancedisa ngemfundo zabo.

Kulezi insuku kulemitshina eqakatheke kakhulu encedisa abantwana ukuba bafunde kungela mbalisi. Njalo iyancedisa ukubana bazwisise lula ngoba bayabe bekhangele abakufundayo.

Ezikolweni zemfundo yaphezulu kuqakathekile ukubana abantwana bahlanzeke bafundiswe ngezindlela ezitshiyeneyo zokuhlanzeka lezindlela ezihlukeneyo zokugcina amanzi abo.

Abantwana bezikolweni ezemfundo ephezulu kuqakathekile ukubana bafundiswe ukugcina izikolo zabo zihlanzekile benelise ukulungisa izikolo zabo badobhe amaphetshana njalo balungise izingadi zabo kube kuhle esikolo sabo.

Abantwana abasezingeni eliphezulu bahle bafundiswe ngemisebenzi abafisa ukuyenza kuhle kwenziwe indawo ezifaneyo zokufundela isibona Kalispell yithi nxa umntwana efisa ukuba ngudokotela uhle afundiswe ngendlela yokubana ngudokotela

Ezifundweni eziphezulu abantwana bayanikezwa lendawo zokuhlala ukwenzela laba abantwana abahlala katshana. Kuqakathekile kakhulu ukubana bazithole lezi izindawo ngoba kuyancedisa abantwana ukuba bangaphuzi esikolo.

Ezikolo zemfundo ephezulu kuqakathekile ukuba abantu bafundiswe ngezinto abazazenza phambilini empilweni zabo njalo befunde bekhangela imisebenzi etshiyeneyo.

Emfundweni ephezulu abantwana sebefundiswa betshengiswa ngendlela abaziphathangayo emakhampanini sebefundiswa njalo langezinto ezenza kalayo ekuphileni besuthiseke

ezikolweni zemfundo ephezulu kuqakathekile ukubana kutholakale indawo lapha abantwana abathola ingwalo zokubala ezifaneleyo njalo indawo lapha abantwana abenelisa ukuhamba bebodwa bethole isikhathi sabo sokubala bakhumbule lokho abakufundisiweyo

Ezikolo zemfundo ephezule kumele kuqiniseke ukuba abantwana bayathola izindawo zokufundela ezihlanzekileyo. Njalo bayathola izitulo lezinto zokubancedisa ezilungileyo.

Kuqakathekile ukubana kwakhiwe izindawo zokufundela ezemfundo ephezulu . Ukwenzela ukubana wonke umntwana athole imfundo ayidingayo ngesikhathi esifaneleyo .

Ezikolweni zemfundo ephezulu kuba khona indawo ezenzelwa abantwana ukubana bafunde behlala esikolo. Lokhu kuqakathekile ngoba kwenza ukubana abantwana bangathwali nzima ngokugada besiya esikolo.

Ezikolweni kuqakathekile ukuba abantwana bafundiswe ngezinto okumele baziyenze lezinto okungamelanga bazenze ukuze bagcine isikolo sabo siyindawo ehlambukileyo

Ezikolo zemfundo yaphezulu abantwana kumele bathole ukudla njalo kumele bathole indawo ezihlanzekileyo lapha abazadlela khona besazana kangcono bekhuluma njalo ngezinto abazifunda esikolweni.

Abantwana besikolo yezifundo eziphezulu kumele baphekelwe ukudla okulungele imizimba yabo ukwenzela ukubana bavikeleke emikhuhlaneni etshiyeneyo njalo imizimba yabo ilondoloze.

Imfundo yezikolo eziphezulu iqakathekile kakhulu ngoba iyancedisa ukubana abantwana bakhethe izinto abazithandayo njalo bafunde ngazo kusaselesikhathi.

Kuqakathekile ukubana abantwana abafunda ezingeni eliphezulu bafundiswe ngezinto abazibonayo njalo bafunde ngendlela abangazisiza ngayo. Bafundiswe lendlela yokuziphatha ngayo emakhampanini atshiyeneyo.

Kuqakathekile ukubana ezikolo kutholakale amagwaliba izinto eziqakathekileyo ezibancedisa ukubana bafunde babhalelwe phansi ukuze babone izinto abazifundayo njalo babezazi bangazikhohlwa.

Kuqakathekile ukubana ezikolo kwakhiwe izindawo ezithuleyo lapho abantwana abangathola khona ukuhlangana bebodwa babale bebodwa bafundisane bebodwa.